Jigeen bu took ci ay toggu yu mag sol mbesen bu werta ñu ñyaw ko mbubu ak sipa mu daf mees ci boppambe poose ay weexam ak ay xeefam tie saggam bu ndaw.

Jigéen bu took daf ay weer , mu soro kara bu xonxo di reetaan, ci yemasuni kompitam bu bes.

Xale yi toog ci palaas yu jangee kaay bii. Am ñu sol ay tëni, Am nu ko solot am nañu nekk di foo ci njaayaan ngi. Am nu dajaloo benn palaas, ñinen ñu ñu ngi gaatu seeni saak di dem.

Gorre bu sehgu ci kaw taabul bi, sol yehreh bu wertah, sol ay wehrre , jel natekaay bi def kor chi baatam bi, di bindu chi kaw yehreh bi, mu honhu ak lu njull.